Omushaija natembeya enyaanya hamwe nana emiyembe aha gaari. Hiine ebindi bintu ebi aine ebyakomire omu mahembe omu obuveera buri kweera. Arimu natsindika egaari omu ruguuto aharubaju rw'enju.

Enyanja mpango munonga eine amaizi gacureire. Amaizi namarofa nigatahirirwa omutuunga , aha nkungu haruho amaju maingi agombekyire nigatembatemba omu kashozi ahaiguru.

Amasuwaani mingi g'obwoma kandi garikukoresibwa omu kuteeka hariho ebintu by'okuteeka eby'emiringo etarikushushana kandi ebintu ebi barimu nibabitebeekanisa.

Emeeri mpango munonga eri aha nyanja omu maisho gaayo hariho akaato k'ebiti. Aha nkungu y'enyanja hariho amaju, hariho emiti hariho nana emitumba mikye . Hanga hariya nseeri hariyo nana agandi maju.

Emotoka mpango munonga eyebyooma ahaiguru ,erimu n'egyenda omu nguuto ya kolansi Kandi omu rubaju rw'enguuto harimu ebishaka nana emiti emotoka eyekoreire ebitookye omu bitookye harimu entundubaare erikutukura.

Omushaija ajwaire ekyoma ky'okuteera ebishushani omu maraka kandi ayegamiire emotooka, emotooka neya abarambuzi eyemereire ahagati y'ekishaka eyetorirwe obunyaatsi buraingwa burabize.

Omuntu akwaiste ekyenyanja kihuriire omu ngaro arimu nakireeba. Kandi omuntu ogwo ari omu kaato. Akaato kari aha mutwe gw'amaizi aha nyanja. Amaizi gaboneire munonga.

Omushaija arimu naavuga piki kandi omu maisho aha taara eineho ekirahuri. Omushaija ogu naavuga piki naaraba aha ruguuto orukuraba omu eihamba. harimu enyamaishwa kandi enyamaishwa eri omu nguuto.

Omushaija akwitse ekigiiko arimu nahindura enyama omu kyooma ekiri kugiteeka. Enyama n'eyenkoko. Omushaija ajwaire omwenda guri kweera Kandi hanga hariya hariyo abandi bantu nabo hiine ebi barimu nibakora

Ekinyonyi kihango kandi kirikwera kyiine n'erangi erikwiragura aha mugongo kyiine ekinwa kihango kiraingwa kandi aha rubaju hariho omuti, omuti ogu gumezirwe ebishaka omu kisintsi.

Omukazi ainami aha rubaju rw'enguuto, arimu nanabisa omwana ,aine amaizi omu bucepe hariho omushaija arimu natambura, omu nguuto ya koransi harimu motoka erimu neegyenda.

Emigano mingi munonga eri aha nkoro kandi mihango miraingwa emigano egi nereebeka gye kandi eine amakoora g'erangi eya kinyaatsi kandi nayo neya kinyaatsi.

Oruyongoyongo ruri omu kisharara aha rubaju rw'omugyera, rwetoreirwe obusharara, obusharara obumwe burabize omu maisho gaarwo harimu otufuuzo tukye

Omushaija ayemereire aha nkungu y'enyanja aha rubaju rw'eibaare rihango ajwaire empare ngufu nana esaati erikwiragura acumitsire ekiti eki akwaitse omu ngaro ahansi omu eitaka.

Emotoka ey'abaserikare eijwire abaserukare kandi eyemereire aha rubaju rw'omuhanda, abaserukare abamwe beemereire ahansi, omuserukare omwe oyemereire ahansi ahekire embundu kandi ajwire n'enkofiira

Omushaija ashutamire aha nshaho erimu ebintu kandi egi enshaho eri omunju eyi barikugurizamu ebintu byingi. Harimu na enshaho ezipangiremu ebintu kandi zipangire zirundaine hamwe. Hariho abandi abantu bemereire omu mwanya ogu kandi hariho na ezishutamire aha kashaho karambikire.

Enyanja mpango munonga kandi nyekiro, amaranzi g'okwezi nigateera aha maizi kandi amaranzi nigateeraho nana erangi erikutukura

Empundu mpango munonga eine amaisho gakutukura nana ebyooya bikwiragura eshutamire omu kishaka neyota akashana. Ebishaka byiine amakoora g'erangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga.

Omukama ashutamire omu ntebe ye kandi ajwire ekanju n'ekooti, ondiijo omushaija ayinami naagamba nawe, nawe ajwire ekanju n'ekooti, omuserukare orikumurinda ayemereire enyuma y'entebe ye

Amaju abiri kandi ahagari yaago hariho emiti, enju emwe nikanyina kandi eshakaize amabaati garikwiragura, enju endiijo n'ey'amategura, hangahariya aha kashozi hariyo amaju agandi mingi

Enjubu ziri omu maizi kandi zirimu nizigyenda emwe nereebeka ekicweka ky'omutwe n’ekicweka ky'omugongo kandi endiijo nereebeka omutwe gwoona kandi egutaire aha mugongo gw'endiijo.

Omushaija arimu navuga piki Kandi aheekire abantu babiri ,emotoka zemereire omu rubaju rw'omuhanda omu mbuga z'ebizimbe ,ebizimbe byombekire nibireeba omu nguuto ,motoka ezimwe ziine ebikuubo bya bururu.

Enyawawa ibiri ziri omu kishaka zirimu nizitambura kandi zeetoreirwe obusharara bwingi obusharara burabize bwine obumuri bw'erangi ya kitaka

Emikono y'omuntu ekwitse akacumu n'esimu kandi ebiri aha meeza. Aha meeza hariho nana ebirahure by'amaisho na akapapura. Hariho n'ekyooma kya karimagezi aha rubaju orundi.

Abakazi barimu nibatambura kandi omukazi omwe aine omwana naatambura nawe. Omwishiki ayebembiire arimu naatambura arikuraanzya enyima. Nibaruga aha mwaro gw'enyanja kandi aha mwaro hariho amaato hariho nana obuju bubiri.

Amaju mingi agari aha nkungu y'enyanja gombekire nigatembatemba omu kashozi ahaiguru y'akashozi hariho ebibaare na n'ebinyaatsi aha nyanja hariho akaato hariho na n'abandi bantu.

Obushozi bwingi munonga akamwe karimu etookye zijwagizemu emiti hamwe n'amaka g'abantu kandi akandi karimu ekishaka n'ebinyaatsi by'erangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga.

Obutebe buhanikire aha buti kandi obutebe obu bwine amabara ga bururu, agakineekye hamwe nana agakinyaatsi obutandara bukwatsize ahansi aha rubaju rw'omuhanda obutandaro bwine erangi zitarikushushana

Omushaija ajwaire emyenda y'abashaho kandi ajwaire n'akooma k'okukyebera emitima y'abantu omu maraka akwaitse esiimu na n'engaro ibiri kandi arimu nayimata aha siimu.

Omushaija arimu nakurura ekigaari omu rurembo. Ekigaari kyijwire kasasiro. Omushaija ajwire esaati ya bururu n'engofiira ya kinekye. Omu maishoge harimu owa piki arimu navuga ahekyire abantu.

Omushaija ashutamire aha kiguzi kiraingwa ky'omugyera ajwaire ekaito n'empare ndaingwa ashutamire omu binyaatsi byomire, omushaija akwatsire eirobo kandi aritaire omu maizi.

Enyanja mpango munonga kandi omu rubaju rw'enyanja harimu orushozi. Kandi aha nkungu hariho omuti. Enyanja netaahirirwa ebinyaatsi nana ebisharara.

Eryaato rihango munonga riri omumaizi Kandi rikomiremu omunaga ogu komire aha kyooma kihango kugira ngu ritatwarwa amaizi orwaato rutsimbiremu enkatsi z'okuruvuga aha nkungu y'enyanja hariho omwata mwingi.

Enshozi mpango ningwa kandi zirimu ebinyaatsi binaganagire. Ahansi y'orushozi hariho amaju gombekire ho orubaju rumwe Kandi amaju aga giine embuga mpango erimu amaato.

Omugyera muhango munonga gutahirirwe ebirwa biri kuruga omu rubaju. Aha nkungu hariho amaka g'abantu ganaganagire, hariho orushozi ruringwa aha rubaju orundi

Emotoka y'abaserukare eri omu nguuto kandi enjura yaaheza kugwa enguuto ejubire. Hariho abaserukre babiri abemereire aheeru y'emotoka. Aha rubaju rw'enguuto hariho ekikaari kandi omu kikaari hemereiremu emotoka endiijo.

Omushaija ojwaire esaati erkwiragura n'enkofiira erikwiragura ari aha mugyera aribatsire omu maizi. Omu rubaju rw'omugyera harimu enshozi z'amabaare. Aha nkungu y'omugyera hariho amabaare maingi.

Enju y'ebiti kandi eyombekire omu kishaka eine amadiriisa mingi enju egi etsigire erangi eya buru kandi eyombekire aha nziga z'emotooka kandi hariho ekitembezo ky'okutemba omuju egi.